Dɔɔ la a are eŋnɛ kaa lɔɔre poɔ lɔɛ kaa koɔroo zie la o sue kparrezeɛ a seɛ koresɔglaa a lɔɛ waa anaare ka ata a waa sɔglɔ neɛkaŋ meŋ arɛɛ la leɛ o puori a ko a dɔɔ naŋ eŋnaa kaa a lɔɔre poɔ a lɔre kaa koɔroo zie waa zeɛ ka bompeɛl a be a o kyɛlii.

Dͻͻ la dͻͻŋ a maala vũũ ka bibiiri a are o lomboriŋ. Ka kaŋ a are o seԑŋ a seԑ torͻͻza koo waa dõͻ o ba su kparoŋ, a de o nu nyͻge o lambori. Ka mine gbi dumo ka kaŋ zeŋ teŋԑ, ka kaŋ de o zu a pare kaŋ bͻgerͻ zu. Mine arԑԑ ba puoriŋ ka kaŋ pԑgele bie.

Dɔbɔ la a zeŋ a gbi dumo ka mine vɔɔle zupilpeɛl ka kaŋ vɔɔle zupilsɔglaa kaŋ kyulee o zu ka kaŋ leɛ kaara o nu gɔɔ kyɛ ka ba kyɛlii na zaa a tori ba niŋe a kyaare a puoruu zie musiri poɔ la ka ba be.

Lɔɛ la ŋmɛ taa sokoɔra zu. Ka lɔɔ pelaa yi are, ka dɔɔ kyɛnɛ ŋmaara a sori ka moto are a kpare noba ka dɔɔ meŋ are a leɛ kaara a lɔɛ. kyɛ ka yiri are a sãã ka teere a te are toore lɛ a meŋ sãã.

Noba la, ka daga biŋ ka ba mine are ka dɔɔ gbi a nyɔge neɛ nu, Ka bone be buzeɛ bipɔge kɔkɔreŋ, koo zukɔɔloŋ waa peɛl, ka dɔba mine vɔgele zupilli, ba sue kpar sɔglɔ.

Lɔɛ kãã koɔroo zie la ka lɔɛ biŋ ka kaŋ waa pelaa ka kaŋ waa suunk ka noba are sori noɔreŋ ka mine su kparepeɛle ka mine seɛ kurisɔglɔ ka mine pɛgle woore ka noba zɔŋ moto ka kaŋ su kparepelaa ka ba vɔgle kpogli.

Dɔba la are, a su kpar zeer, a hɔɔl kpool peɛl, a eŋ nimigel, a toor nuwoor, ka Bayi nyɔge kur, ka kaŋ pere wɔɔkye, ka kaŋ gel are o yoŋ, a eŋ nɔɔtesɔɔlɔ a kaara a Bayi naŋ nyɔge a kur.

Lɔɛ la di hũũ, kyɛnse la, lɔzeɛ la are soriŋ ka lɔre la yi are lomboriŋ ka nensaaba pɛ a kaara a sori daŋkyinzeɛ la. Bompeɛle la be a daŋkyinzeɛ lamboriŋ, teɛ la a are ka bopelaa be o puliŋ